Ame geɖe wo le mɔ dzi gbɔna. ame aɖewo do awu dzi. Ame aɖewo hã wodo awu yibɔ ye eŋu hã le woƒe domedome gbɔna. ame aɖewo hã woɖɔ kuku yibɔ.